Abantwana abancane abahleziyo ecansini. Bajabulile abantwana bayadla kade sebelambile . Kunini beqalisile ukufunda sebeze balamba. Bathwele imiganu elokudla.

Abantwana abancane abahlezi encasini bathwele amankomitsho bonke bayanatha amankomitsho amanye alombala oluhlaza, umbalisi umile phakathi kwabantwana uqhiyile ikhanda.

Abantwana besikolo abahlezi phezulu kwecansi abagqoke impahla ezifananayo bathwele amankomitsho amanye amankomitsho alombala oluhlaza.

Abantwana besikolo abahleziyo. Bagqoke ama uniform bonke. Omunye ufake izandla phezulu kwetafula. Ngemuva kwabo, kulomduli omnyama, lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi.

Abantwana besikolo abancane abagqoke amayunifomu amahembe alombala olithanga iziketi kanye lamabhulugwe okuluhlaza bayadlala babambene izandla phandle.

Abantwana abancane abazihlaleleyo bayadlala kukhona izinto abazidlalisayo. Abanye bagqokile amayunifomu, abanye abagqokanga njalo kukhona ababalisi babo abahlezi labo.

Abantwana besikolo abahlezi ecansini Kanye lombalisi wabo ukhona omileyo ubatshela udaba olothile ubaxoxela inganekwane bayachazeka bakhululekile

Esikolo semfundweni yaphansi e primary, kulamakilasi amanengi alamafasiteni. Iminyango yamakilasi ipendiwe ngependa eluhlaza okwesibhakabhaka, kugcwele izihlahla ezikhanyayo.

Umduli ogombolozele isikolo upendiwe njalo kubhaliwe emdulwini phansi kulamatshe amakhulu eceleni kulotshani obuluhlaza tshoko.

Amatshoko asetshenziswa ngababalisi ezikolo ukubhala umsebenzi wabafundi emdulwini, amanye alombala omhlophe amanye alombala olithanga, ayabe esebhokisini elikhulu.

Ekilasini ungangena phakathi, kulamatafula abafundi ababhalela kiwo, lezitulo kumbe amabhentshi lapho abahlala khona. Kulentambo emhlophe lapho abatshaja khona omakhalekhukhwini babo.

Esikolo semfundo yaphansi kule gedi lapho abantu abangena khona phakathi kulotshani obuluhlaza, kulama kilasi amanengi atshiyeneyo alamafasitela.

Abantwana besikolo abahlezi emdulwini wekilasi bagqoke amayunifomu, abanye njalo bamile. Kulamafasiteli phansi kuhlanzekile akula ngcekeza.

Umduli omnyama umbalisi lapho obhalela khona ubhaliwe ngamabala amhlophe umbalisi umile abantwana besikolo bahlezi ezitulweni phambi kwabo kulama tafula.

Umbalisi udlala imidlalo labantwana bakhe ,phandle endaweni elotshani obuluhlaza . Abantwana bayakujabulela ukudlala njalo eminye imidlalo iyenza abantwana bephangise ukucabanga.

Ekilasini lapho okufundela khona abantwana besikolo. Kulamabhentshi abahlala kiwo kanye lamatafula ababhalela kiwo, kulomduli olombala omnyama umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu babambisane inditshi egcwele ukudla phakathi. Inditshi ilombala oluhlaza okwesibhakabhaka eceleni omunye uthwele umganu.

Abantwana besikolo abazidlalelayo emagcekeni bagqoke ama yunifomu emuva bagaxe izikhwama zabo. Kukhona amakilasi umduli oyakhwe ngezitina ezibomvu oleminyango etshiyeneyo.

Esikolo semfundo yaphansi, eprimary, kukhona itafula lapho umbalisi omakela khona amabhuku abafundi bakhe, eliyabe lifakwe ilembu elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kulesitulo esilombala omnyama, lamabhuku umbalisi owasebenzisayo.

Isikolo siyakhiwe saba lamakilasi amanengi ukuze abantwana bebuye bezofunda ngobunengi, kukhona ababalisi abalindele ukufundisa abantwana, ngakho abadala abangagcini abantwana ekhaya.

Esikolo semfundo yaphansi eprimary kukhona indawo elotshani obuluhlaza lezihlahla eziluhlaza kubekwe amavili amanengi amnyama umntwana umile ogqoke iyunifomu.

Esikolo kulama kilasi amanengi lapho abafundi abafunda beyehlukene njalo kuleminyango ependiweyo, kulama fasitela angenisa umoya nxa abafundi befunda. Kuhlanzekile phansi.

Amatshoko ababalisi ababhala ngawo esikholo amanengi akhona andisi ukuba sebhokisini amanye amachoko ayabe elombala omhlophe amanye njalo elombala olithanga

Esikolo semfundo yaphansi kulama kilasi amanengi abafundi bafundela endaweni ezitshiyeneyo iminyango ipendiwe ngependa elombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamafasiteli angenisa umoya.

Abantwana besikolo nxa sebesiyafunda isifundo seScience ,bayahamba endlini okuthiwa kuseLab lapho okufundelwa khona iScience bayabe sebegqoke amajazi amakhulu amhlophe.

Abantwana besikolo kulezinsuku sebefundela lemisebenzi yezandla. Bayabe begqoke impahla zabo ezimhlophe lezingwani emakhanda. Bafundela ukupheka, bayapheka.

Ekilasini okufundela abantwana kulezitulo abahlala kizo lamatafula lapho ababhalela khona izitulo ezinye zilombala olithanga ezinye njalo zilombala oluhlaza phezulu kwamatafula kulamabhuku.

Abantwana besikolo basekilasini bahlezi, kulama bhentshi bafake amabhuku abo, bagqoke amayunifomu bonke, amayembe amhlophe phezulu, kulamafasiteli, umduli lapha umbalisi abhalela khona.

Abantwana besikolo kuhlangene abafana lamankazana bagqoke impahla ezifananayo bavala lamakhanda bafundela ukupheka. Kuletafula enkulu egcwele amaditshi abawasebenzisayo..

Abantwana besikolo abasemagcekeni esikolo, omunye ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngemuva kulomduli oyakhwe ngezitina, ngaphansi wapendwa ngependa emnyama. Bami endaweni egcwele amatshe phansi.

Abantwana besikolo abagqoke izikipa eziluhlaza phakathi befundela umsebenzi wezandla omunye ubambe insimbi omunye ubambe i planka kulomtshina bafundela ukubaza amatafula lezinye izinto ezitshiyeneyo.

Kulezi insuku imisebenzi isimlutshwana ngakho omama abanye sebesenza imisebenzi yabobaba eyezandla etshiyeneyo, umama ugqoke ijazi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lengwane elombala olithanga.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu, amayembe amhlophe leziketi ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka babambe omunye ohlezi phansi ikhanda bafundela ukumluka.

Abantwana besikolo abafundela ukuba ngodokotela bagqoke izigqoko ezimhlophe. Bavala amakhala ngezifonyo, owesifazana uvalile ikhanda ngento elombala omhlophe.

Abantwana besikolo abahleziyo ekilasini. Kulamafasiteli angenisa umoya. Bagqoke amayinifomu bonke. Amayembe alombala omhlophe phezulu. Kulamatafula lamabhuku abo lapha ababhalela khona.

Abantwana besikolo kulezinsuku sebefundiswa lemisebenzi yezandla. Abanye bayafundiswa ukukanika abanye bayafundiswa ukuyakha. Amathulusi asetshenziswa nxa abantwana bekanika izimota alombala ocazimulayo.

Umduli ogombolozele isikolo uyakhwe ngezitina ezinhle. Phakathi nxa ungena eceleni, kulebhakane elikhulu, elimhlophe, elibhaliweyo ngamabala aluhlaza. Ibizo lesikolo.

Abantwana besikolo bazijabulele basemagcekeni esikolo abanengi abagqoke okumhlophe omunye uthwele ivuvuzela elombala olithanga eceleni kulezihlahla ezinkulu phansi kulotshani obuluhlaza.

Namuhla isifundo sabantwana umbalisi ubebafundisa ngesifundo sescience efundisa abantwana ngamathambo . Ubebuye lomfanekiso etshengisa abantwana ukuthi ithambo leli libizwa kuthiwa lalokhu kubizwa kuthiwa . Abantwana bajabule kakhulu ukubona umfanekiso wamathambo..

Abantwana besikolo bahlezi ekilasini, baqoke ama yunifomu kukhona ikhabothi yesigodo egcwele amabhuku abantwana okubala kanye lawokubhala kulamafasiteli angenisa umoya,

Esikolo ungangena phakathi usanda kungena kule bhakani elimhlophe elibhaliweyo ibizo lesikolo ngamabala amnyama. Phansi kulotshani obuluhlaza, eceleni kulesihlahla esilamaluba.

Esikolo ungangena phakathi kulendawo elotshani obuluhlaza. Kukhona amabala abhaliweyo phezulu, lomfanekiso omuhle. Eceleni kulamakilasi abafundi amanengi alamafasiteli.

Abantwana besikolo bahlezi phansi abanye njalo bamiile . Kukhona abomthetho abazokhuza abantwana sebesenza ukungezwa esikolo bethwala izidakamizwa ngakho bababizile abantu bomthetho ukuthi bezobakhuza.

Umbalisi umile phambi kwabantwana. Ugqoke isikipa esimhlophe, uthwele ibhuku, uyafundisa , uyachasisa. Abafundi bathule, balalele okukhulunywa ngumbalisi, bagqoke ama yunifomu.

Abantwana besikolo bamile bagqoke ama yunifomu. Abanengi amayembe amhlophe, kukhona ogqoke isikipa esibomvu phezulu. Kulezihlahla ezinengi esikolo lezakhiwo ezitshiyeneyo.

Abantwana besikolo abahle. Amankazana labafana. Bami endaweni elotshani obuhle, obuluhlaza. Bathatha umpikitsha, lababalisi babo. Izikolo sezivalwa. Bayavalelisana. Bajabulile,

Abantwana besikolo kulesikhathi lapho abazithokozisa khona ,bayabe bezihlabelela bejabula . Bamile bagqoke izikipa ezilombala omhlophe lamakepesi alombala omhlophe phezulu .

Abantwana besikolo sebetshayisile esikolo. Sebehamba emgwaqweni bagqoke amayembe amhlophe. Ngemuva kwabo kulebhakane elikhulu elimhlophe elibhaliweyo, lotshani obuluhlaza kanye lezihlahla ezinkulu.

Abantwana besikolo abasemgwaqweni, eceleni kulotshani obuluhlaza, lamaluba acecisileyo, kulezihlahla ezinkulu, kulomduli ogombozele isikolo.

Abantwana besikolo bahlezi ekilasini bagqoke ama uniform, amayembe alombala omhlophe, amabhulugwe leziketi okulombala oluhlaza. Kukhona ibhodi lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wesikolo

Izikolo zonke nxa ungena esangweni , kwandise ukuba labonogada, uyafika ubhalise ibizo lakho, uthi usungena esikolo. Bayenzela abantu abangamasela ababuya ukuzontshontsha esikolo

esikolo ungangena phakathi kulesakhiwo esihle kakhulu sipendiwe umduli phezulu sibhaliwe ngababala amnyama ibizo lesikolo ungangena phakathi umduli waphakathi upendwe ngependa elithanga kulamafasiteli

Umduli omnyama lapho ababalisi ababhalela khona umsebenzi wabafundi besebenzisa amatshoko. Abantwana kuqakathekile ukuthi befunde khona bezaba lekusasa elihle.

Esigabeni sokugcwele izikolo ezinengi eziyakhiwayo ngakho abantwana abanengi abasahambi umango omude belanda izikolo sebezafunda esikolo esiseduzane lokhe sisayakhiwa sesizaphela isikolo.

Isango lesikolo ekuseni liyavulwa isikhathi singatshaya ukhona umbalisi ovalayo abantwana abaphuzileyo baya panitshwa phakathi esikolo kulotshani obuluhlaza nxa ungena esangweni

Esikolo nxa ungena esangweni kelubhakani elilombala oluhlaza phezulu elibhaliweyo ngamabala amhlophe. Eceleni emdulwini lakho kubhaliwe imithetho yesikolo.

Abantwana besikolo abamileyo, amankazana labafana bagqoke ama uniform. Bagqoke amayembe amhlophe, phambi kwabo kumile ababalisi kanye lomphathisikolo.

Izikolo sezivaliwe abantwana abafunda esikolo behlala phakathi sebehamba emakhaya sebegaxe izikhwama zabo kumile izimota ezinengi ezithwala abantwana.

Emakilasini ungangena phakathi kulomduli omnyama lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi esebenzisa ichalk elombala omhlophe njalo kuyabe kuhlanzekile phakathi.

Abantwana besikolo bathe bevula izikolo bathola kulo tshani obunengi esikolo, bahambe lamakhuba bayacenta bakhipha ingcekeza baqoke ama uniform kukhona izihlala zama banana esikolo.

Esikolo semfundo yaphezulu esekhondari kugcwele lamakilasi amanengi lapho abafundi abafundela khona njalo abantwana ababuye ngobunengi esikolo bezofunda. Kukhona lababalisi abalindele ukufundisa abantwana ukuze babe lempilo enhle.

Abantwana besikolo abahlezi endaweni elotshani bagqoke ama uniform amayembe amhlophe abanye njalo bafake amajesi aluhlaza phezulu phambi kwabantwana kuhlezi ababalisi kanye lomphathisikolo emabhentshini.

Izikolo sezizinengi emaphandleni kudala abantwana babehamba umango besiya esikolo abanye becina besekela isikolo khathesi sokuyakhwe izikolo ezinengi abantwana sebezikhethela lapho abafuna ukufunda khona.

Umntwana oleminyaka eyisithupha kumbe engaphansi kwesithupha umile egcekeni lesikolo eyedwa, kukhona izakhiwo esikolo amakilasi aleminyango etshiyeneyo lamafasiteli kugcwele lezihlahla.

Isikolo esiyakhwe kuhle. Esilomduli oyakhwe ngezitina ogombolozele isikolo. Kulezihlahla phakathi ezinkulu. Eceleni komgwaqo kulebhakane elimhlophe elikhulu, elibhalwe ibizo lesikolo.

Abantwana besikolo abaphakathi kwekilasi abagqoke amayembe amhlophe phambili kukhona umphathisikolo kanye lababalisi kufakwe amalembu aluhlaza amanye alombala olithanga.

Siyayibonga intsha ngokuzimisela ezifundweni zabo bezithuthukisa beze beyefika ezingeni laphezulu eyunivesithi .Elizweni kuzaba labodokotela lababalisi abanengi. Abantwana bayabe besiyafundela imisebenzi yonaleyi eyunivesithi

Esikolo semfundo yaphezulu izakhiwo zakhona ziyakwe kuhle kakhulu zipendiwe umduli ogombolozele isikolo lawo kupendiwe phansi kulontshani obuluhlaza ntshoko lezihlahla ezinkulu.

Esikolo senfundo yaphezulu kulezihlahla eziluhlaza ezinkulu. Kulezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo, ezinye ziphendiwe emdulwini. kunamathiselwe ibhakane elibhaliweyo. Kulethafula phansi.

Esikolo semfundo yaphezulu nxa so kusebusuku kukhona izibane ezikhanyisayo, kulezi hlahla ezinkulu eziluhlaza, kulama luba ahlanyeliweyo, kukhona njalo lotshani obuluhlaza, izakhiwo ezinengi imiduli ipendiwe.

Esikolo semfundweni yaphezulu eYunivesithi kulotshani obuluhlaza lamaluba acecisileyo. Kulezakhiwo ezakhiwe kuhle kakhulu ngezitina aziplastwanga. Ngemuva kwesakhiwo kulezihlahla ezinkulu.

Ababalisi bahlala beququzela abantwana emfundweni yaphansi ukuthi bezimisele ngezifundo zabo. Bepase beze beyefika ezingeni laphezulu leyunivesithi sebesiyafundela imisebenzi abafisa ukuyenza empilweni zabo.

Ungabona ulomntwana osesezingeni laphezulu eUniversity ziqhenye nxa ungumzali uyabe esebenze nzima umntwana lo ngoba balutshwane abafika ezingeni laphezulu e University sebesiya fundela ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngababalisi.

Esikolo semfundo yaphezulu okufunda khona abantu befundela ukuba ngodokotela kumbe ababalisi. Kukhona indlu lapho okuhlala khona amabhuku. Abafundi ababamba besiyawabala amanengi bedinga ulwazi olutshiyeneyo.

Ekilasini lapho abafundi bemfundo yaphezulu abafundela khona, kulamatafula okubhalela lezitulo zokuhlala ,umduli upendiwe ngependa elombala olithanga kukhona izibane phezulu ezikhanyisa nxa kusebusuku lamafasiteli.

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi kulotshani obuluhlaza phakathi obuhle lamaluba acecisileyo kwelinye icele kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza izakhiwo zakhona ziyakhiwe kuhle kakhulu.

Esikolo semfundo yaphezulu indlu lapho abafundi abafundela khona kulezitulo ezinengi jalo umduli upendiwe ngependa emhlophe kulamafasitela angenisa umoya kuhlanzekile kutshaya umoya.

Izakhiwo ezinengi zemfundo yaphezulu ziyakhwe kuhle kakhulu njalo kukhona abantwana abafunda behlala esikolo. Phakathi kulotshani obuluhlaza esikolo se university lezihlahla.

Esikolo semfundo yaphezulu esibizwa ngokuthi kuseyunivesithi, kulotshani obuluhlaza obuthelelwayo, kulezihlahla ezinkulu, lezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo phakathi.

Abantwana besikolo emfundweni yaphezulu bahlezi phambi kwabo kulamatafula lamabhuku lapho ababhalela khona umbalisi umi phambi kwabo.

izikolo zemfundo yaphezuluziyakhe kuhlekakhulu njalo kukhona izindlu lapha okulala khona abafundi, abanye abafundi bafundla endaweni ephezulu abnye njalo bafundela endaweni ephansi kukhona lezimota eziyabe zimile lotshani obuluhlaza.

Esikolo semfundo yaphezulu sithola abantu abanengi abesifazana kanye labe silisa abafundela imisebenz etshiyeneyo abanye bafundela ukuba ngo mongikazi, kumbe odokotela abanye njalo ababalisi

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indawo elotshani obuhle obuluhlaza obuthelelwayo lamaluba acecisiweyo ahlanyeliweyo phakathi kotshani lezihlahla kuhle kakhulu kuhlanzekile akula ngcekeza umduli ulophahla olubomvu

Esikolo semfundo yaphezulu kufunda labantu abadala asebekhulile abanye njalo babuya esikolo lezimota zabo kulendawo lapho abafika bemise khona imota, ezinye imota zilombala omhlophe ezinye njalo zilombala obomvu

Abantu ababili abahleziyo abasilisa esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi abafundela ukuba ngodokotela bagqoke amajazi amhlophe kuletafula elilomtshina omunye ukhangele emtshineni.

Kuyajabulisa ukubona abantwana besenza kuhle ezifundweni zabo, besuka ezingeni eliphansi beze beyefika ezingeni eliphezulu eyunivesithi. Sebesiyafundela imisebenzi ejabulisa imoya yabo njalo abazizwa kuyiyo abafuna ukuyenza empilweni yabo.

Esikolo semfundo yaphezulu kugcwele izihlahla eziluhlaza lezakhiwo ezinengi phakathi kukhona njalo izindlu lapho abafundi abahlala khona, bahamba emakhaya izikolo sezivaliwe.